Biwukha bikali bilange uri tsinzukhi tsili khukendela khungaaki khu misasari. Kimisasari niyo tsinzu tsyayo isi tsikonamu. Kilimu kimilowo kya black, tsinzukhi tsino tsilimo bwa brown.

Isolo isi balanga ikhobe iye mwisiru iyakana khu khwi fananisa ba bandu yekhale mu bisaala akari ya'ambile tsinzala imunwa, yasamile yalolelele shesi i lindile.

Kamasasari ke tsinzukhi karerewere khu buwaya ubwi pangile mu line, kamasasari Kali ka nabinzali buwaya bumali kamasasari Kano karerewere khu buwaya upangakho busa ni ba bandu sili i tsushi inyene i panga ta itsushi nga yanyalisile yamayo yingisa.

Basani bane bali khutima tsimbilo mutwela wakwarile t-shirt iya green ni imbale iwanga ukundi wakwarile i'saati i't-shirt ya blue ni imbale ya kakyi ukundi i't-shirt ya yellow ni imbale iwanga ukundi i'saat i't-shirt ya orage ni imbale imali kumukhono kumunyeletsi waliwo tsintsu tsingali tsatalaka kamabaat ni tsitindi tsiiliyu waliyo ni kyimisaala kyimikali

Umuundu wemile khu mibaale kikiili akari e i'nyaanza, umuundu uyuno wakwarire tsinguubo tsi maali wokeselele mu meetsi ne kamayengo kamakaali kali khu nyaanza.

Umusaani wakwarire i'kooti imali nga wa'ambile kumukhono kumunyeletsi asifuba wewe. Kumukhono kumunyeletsi uku khulikho lulwala nga lulikho sisyuma shikwarisibwa bakhwalikhe. Ne umukhasi naye wamwi'ambilekho kumukhono kumunyeletsi wakwarire i'saawa ni sisyuma sye bakhwalikhe, wakwarire shiteteyi shiwaanga shilimo bumuli buwaanga.

Umukhaasi wetyukhile indowo ilimo Mandasi, indowo yino iwanga ni khungaaki sifunikho silikho bindu orange umukhaasi yuuno wasutile isaawu khumunkongo kwewe, wakwarile i'blouse iwanga asi ilimo asi ni khumikhono ilimo tsi'line, tsimbesemu tsilimo cream ni black ni skirt iya' cream, mukhono...